Qoodan cora shukkareti dembban woykko sa'an miccetidi bayzzetoosona. eta miyiyyankka zambbilenne naa''u asati beettoosona. ha shukkariyassi aappun yafaray de'i?

Oyddubati beettoosona. Hageetikka: keettaa, keettaa sinttan de'iya mittaa, miizzatanne miizze godata. Ha miizzatuppe dariyagee awugee?

Puulatti uttida sohoy beettees. Ha sohuwankka lo'o meray de'iyo mittati beettoosona, asaykka beettees, Ha sohuwan beettiya asatu qooday aappunne?

kaamiyaa ogee beettees. kaamiyaa ogiyaappe ya baaggarakka keetaynne mittati beettoosona. kaamiyaa ogiyaan hare gaaree kanttidi beettees. hare gariyaa maadoy wolqqaappe dariyaabata tookkanawu maaddees.

Naa'u izaawati telxxi giidi beettoosona etappe guyye bagaarakka asati beettoosona issi aaway ba kushiyan odo miishshaa oyqqi uttis, ha miishshay kiitaa adussidi gattanaassi maaddes.

Wolaytta wogga qoncissiya maayuwaa maayidda cora asatti beettosona, etta sinttanikka kaattay samppara dees, ha samppa kumidda kaatta qommoy ayibba getetti?

wollaytta wogaa qonccisiyaa mayuwaa maayida daro asati bettoosona. eta giddopeekka maccagetinne attumaageti beettoosona. hageetu giddon attumaagetu qooday aapunee?

Dirssan goozeti uttida keettay beettees. ha keettay shuchchappe woykko siminttuwappe oosetidabaa masatees. ha dirssappe ha baggara beetiyaabay aybbe?

Issi yelaga na'iya betawusu. i huuphekka aduusa. ippe guy baggaara buurayne xoqqu gidi gogiya haataay beetees. Ha gogiya haataa sunttay oone?

Bazzoyi beettes ha bazzuwan xoqqu giida deretinne dembbatti ekkiyageetikka beettoosona. Eta giddon mittaynne maatay de"es. Ha maataappe sintta baggaagee....

Eranchchati keettaa keexxiiddi de"oosona. Etappekka issoyi adill"e qophiya wottis. Zo"o maayuwa maayidaageetikka beettoosona. Etappe awugee aduqqii?

mela sohuwan woykko demba sohuwan cora galoti beetoosona gidikkonne gastiyageetu qooday aapunee?

Wolaytta wogaa maayuwaa maayyidi ogiyaan eqqidi duriyaa attumatinne maccati beettoosona. etappe ya baggar dara woykko woray beettees. ha macca naatu bootta maayidaageetu qooday aappune?

Oyddu asati beettoosona. Eta miyyiyankka cuwa malatiyabayi de"es. Etappe guyye baggaara keettayi de"es. Eta giddoppe xaace maayuwa maayidaageeti aappune?

heezzu xekkay de'iyo aduqida keettay de'ees, ha keettaassi dirssay direti uttiis, ha dirsaappe ha bagaara oyddu naati beetoosona, ha dirsaappe ya bagaara qossetti naatu qooday aapunee?

Issi yelaga nay huuphiya qanxxisside de'ees. huuphiyaa qanxxiyagee bootta qophiya wottiis. assi buchchay addussa karetta meray de'iyooga. ha izzaway wottido saatiya qoday aappunne?

sinttaara gastti ekkiyaaba milatiyaa izzaaway zo'o shuraabiyaa maayidi appe guyye baggaara asati beettoosona. asatuppe guyye baggaara de'iyay aybee?

lanqqet ekkiya sagada gadiyaan cora asati beettoosona. eta giddonkka mittay beettees. issi izaway oychchi zaaruwa pollide beettees. ha oychchi zaaruwaa polissiyaageeti aappune?

telxxi giidi sinttaara heezzu asati beettoosona. ettappe guyyerakka issi izzawunne miittati beettosona. hageetuppe maccagetu qooday aappunee?

Dumma dummaa Meray de'iyo ushshati issippe shiiqidosonaa Ettassi qottay issi mala xaaxi waaxin eta qoodaa laapuna eti ayibippe merettiyonaa?

Attuma naatu huuphiyan giigisso keettan heezzu naati misiliyan beettoosona. Etappe garssan issi izaawi beettees. Ha izaawaappe hara kaassanchchati beettoosona. Aappun kaassanchchati de',iyoonaa?

Aybikka baynna bakke sohuwan maata meray de'iyo puuteti beettoosona. Ha puutetussikka aaho hayttay de'ees. Ha puutetu sunttay aybaa geetettii?

Oyddubati dembba sohuwan beettoosona. Hegeetikka na'aa, aayyiyo, miizzee maraanne etappe guyeera daray beettees. Ha miizzee maraa meray aybaa malatii?

Bollaara lo''o qorqqoruwa maayyida keettay beettees, ha keettappe miyye baggaarakka maata meray de'iyo mittatikka beettoosona. Ha keettassi aappun penggeti de'iyoona?

Wolaytta wogaa maayuwa maayida cora asati dembba sohuwan beettoosona. Eti oyqqi uttidoogee tooraa, gonddalliya. Etappe ya baggaara mittaykka beettes. Ha asatu qoodayi aappunee?

Naa"u cima aawati eqqidosona etikka bantta qooriyan kutaa yeggi uuttidosona. Issoyi xaafi oyqqiyo maxaafa malaa oyqqiis. Etappe ciishsha meraa oyqqidaagee oonee?

Issi yelaga na'ay beettees. I ba kushiyan naa"ubata oyiqqi uttiis. Appe sinttan qassi sinttay erettenna asi beettees. Ha appe guyyen i zemppidoogee ayibaa geetettii?

Oyddu mizpzatti gaaxattan beettoosona. Etappe guyessarakka dozatti beettosona, Ettappe sintta baggara diyagge ayibba getetti?

Issi gelaa"o na'iyaa ba huuphiyaan qophphiyaa wottada addussa huuphe de'iyora a gixxidoy maata meray de'iyo suriyaa, A oyqqido Wolaytta eroos giyaa xuufiya. Ippe guyyeera beetriyay aybbe

Tohuwa kuwaasiya kaassanchchati beettoosona. Eti bolla baggaara maayoogee adil"e meray de'iyogaa, garssa baggaara gixxidoogee karetta meray de'iyogaa. Ha tohuwa kuwaasiya citati oona getettiyonaa?

Maata meran goozeti utira sohoy beettes. Ha sohuwankka maata meray de"iyo mittatinne bullaali ekkiya sohoti beettoosona. Appe gidduwankka gogiyaaba malatiya haattay dees. Ha sohoy ayiba geetettii?

wolaitta wogaa qonccissiya maayoti mittan micetti uttidosona ha maayotuppe garssa baggaara maata meray de'iyo maatati beettoosona aappu wolaitta wogaa qonccissiya maayoti beettiyoona?

mela woyko bakke sohuwan naa"u ataakilttiyaa aifeti beettoosona. hageetikka muuziyaa paapaya. ha paapaya qoday aapune?

dembbaa lichchi giida sohuwan daro asatu qooday beettees eti maayido maayuwa meraikka dariyaagee bootta mera eta giddon dumma boottaappe dumma meraa maayidaageetu qooday aappune?

ichchashu hiellanchchati medhdhido urqqa miishshati beettoosona. ha miishshatikka puulattidanne lo77iya hanotainne qottai de7ees. hageetuppe ha sa7an zin77idaagaa sunttai aibaa geeteetii?

keettaappe sintte baggaara corobati beettoosana hegeetikka mittaa dumma dumma merai de7iyo oideti beettoosana hageetuppe bootta meraa oiqqida oidee aappunee?

sintta baggaara telxxi giidi beettiya ichchashu maccanaati beettoosana etikka wolettahoogaa qonccissiya maayuwaa maayidosana eta giddoppe zaala woikko afalaa maayidaageeti aappune?

koiro kifilia luuxiyo tamaaratu maxaafaa doometta sinttan de'iya paydoti de'oosuwana ha paydoti aappunaappe aappunaa gakkanaa de'iyaageetii

Adil''e meray de'iyo xeessaa heeraara qumbbatiya qassi tohuwaa heeraara aakkiya macca naatu sureenne bollaara maayiyo maayoy beettees.

aahu sohuwan ambbati beettoosona ha ambbaa giddonkka cora xoqqida keettainne ziqqan keexettida keettay beettees gujuwankka kaamiya ogee beettees xoqqidi keexettida keettaa qooday

Karetta sinttaara gastta aaway bootta shuraabiyaa maayidi ba kushiyan geeshsha qaalaa oyqqi uttiis. Appe ya baggaara beettiya kaametu qooday aappune?

cora haggaazanchchati deettoosuwana etikka attumaageetanne maccaageeta etappe guyye baggaara keetta malatiyaabai de'ees. eta giddon maccaageetu qoday haappune

haragaariyan daro mittati caanetti ottidosona ha mittatu bollankka issi na'ay otti uttiis ha haragaariyaappe ya baggaara beettiyay aybeenne aybee

kaamiyaa ogee beettees ha kaamiyaa ogiyan issi kaamiyaa kanttaiddede7ousu kaamiyaa ogiyaappe ya baggaaranne ha baggaara asaikka beettees ya bagga miiyyaara kanttiya asatu qoodai appunii?

ogiyan darobati beettoosona. hageetuppe asai naa'u tohuwan buliiliyaa kaametun uttida naatikka beettoosona. hageetuppe ogiyan beettiya asati aappunee?

toossa deretettaa naagiya xaacee beettees. ha xaaciyaassikka merai arssanne karetta huuphee de7ees. ha xaaciyaappe guyyera beettai aappun ase?

cora maata meray de'iyo doozati beettoosona hegeetuppekka amarddaageeti uuttaa badala malatiyaageeta hageetuppe aaho hayttay de'iyoogee oonee

ussupun macca asati beetoosoa. ha asatikka wolaytta wogaa maayuwaa maayidi beetoosona. guyeera diyageeti aapunee?

dumma dumma qumaa qomoti kumidi samppan beetoosona. hegeetikka boynaanne boyyiya. giduwan bambaree shaatiyaara des. aapun bambaree shaatiyaara beetii?

bazzoy beettees bazzuwan adussa deretinne dembbattiyaa sootikka de'oosona eta giddon shoobbaikka de'ees ha shoobbaa adussatettai aikin?

maata meray de'iyo aacay dembba sohuwan woykko bakke sohuwan beettees ha aacaappe miyyessaara asa tohoykka beettees ha aacaa sunttay aybaa geetetti

a dussa huuphee de7iyo na7iya arssa mera oiqqidaara qassi kushiyaa qumaaya uttada suriyaa gixxada beettoosu ippe sintta baggaara de7iyaagee aibi

oyddu asati beettoosona etikka heezzu maccaageetanne issi qiiba na'aa etappe guyyeera maata meray de'iyo mittaykka de'ees etappe gasttiyaagee oonee

Wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayida issi izaaway oyshizaaruwaa zaariiddi beettees. appe guyye baggaarakka daro coraasati beettoosona. etappe dumma maayuwaa maayidaageeti haappune?

dembba sohuwan cora yelagati beettooson.a etappe guyye baggaarakka doozati beettoosona hageetuppe uttida yelagatu qoodai haappune?

wolaytta sodo yumbburshshiyaa naa'antta penggiyan daro asati beettoosona . ha asatuppekka naa' u tohuwaawa bululiyaa kaamiyaa oyqqidaageetu qooday aappunaa gakkii?

maata meray de'iyo puuteti corati beettoosona baggatussi etappe ya baggaara mela sohoyikka beettees ha maata meraa oyqqida puutetu sunttay oona geetee

Etassi qottai issiwaa gididonne merai issuwaa gidido cora ushshati beettoosoana etikka xekkaa naagi naagidi uttidoosona ha ushshatu sunttai haibaa geetettii?

issi keettaa karen daro miishshati de'oosona. Hageetikka oydiyaa asaanne mitta. Ha asa qooday aappuna gakki?

issi yelaga na'ay kaamiya ogiyan eqqiis. ikka ba kiisan kushiyaa yeddidi sinttan alleequwaa miishshaa wottidi eqqiis. appe guyyen beettiya mittee sunttai hebaa geetee?

dembba sohuwan santtaa micciri baizziya asati beettoosona etappe baggaati eqqidosona qassi baggatikka uttidosona etappe eqqidaageeti aapune

dembba sohuwan daro luxanchchati issi mala maayuwaa maayidi uttidoosona. etappe sintta baggaarakka kaalettiyaageeti beettoosona. etappe ya bagga baggaarakka mittai beettees. eta giddon eqqida asatu qoodai aappune?

dembba sohuwan issi yelaga na'iya eqqaasu akka ba kushiyan oyqqauttaasu wolaitta wogaa qonccissiya maayuwaa hashiyan yeggaasu ippe guyyeera buurai woikko darai beettees. ha na'iya wottido caammaa meray ay male?

heezzantto xekkai de7iyo keettai beettees. ha keettaappe miiyye baggaarakka asikka deenna. ha keettaappe sintta baggaarakka beettiyai baawa. ha keettaa sunttai aibaa geeteii?

wolaytta moottan payyatettaa kaaletuwaa giyaagaa qonccissiyaagan naa'u naati bantta doonaa maskkiyan goozidi beettoosona. etappe gidduwan de'iya malaatay aybaa qoncciisii?

asi bainna kaissa keetta. ha keettaa kareekka maatan doodetti uttiis. appe miyyaarakka mittati beettoosona. ha keettaa sunttai aibaa geetettii?

naa"u leemo keettati beettoosona etappe sintta baggaarakka attumanne macca naati beettoosona eta giddon attuma asa qooday aappune?

wolaytta wogaa qonccissiya durssaa duriya durssanchchati wogaa maayuwaa maayidi bantta kushiyan wogaa mishshaa oyqqidi beettoosona eta qoodaykka aappune?

huulattidi keexettida keettay beettees ha keettaykka dariyaagee oliyaa maskkootiyaappe oosettidaagaa ha keettaassi de'iya apun xekke

Paranjjattoy toophphiyaasi giya koyro kifiliyaa luxanchchatu maxaafaa sinttan oyddu naati beettoosona. Etappe attumaageetu qooday appunee?

issi sinttai beettenna issi maccana iya beettausu issikka huuphee karettanne kehippe adussa issi ai mala sinttai beetti?

keettaa giddon daro miishshati beettoosona. hageetikka deexuwaa likkiyo miishshay zayteenne dumma dummaati beettoosona oideekka de'ees. hageetuppe zaytiyaa oyqqida keettai aybaageetettii?

heezzu maccanaati beettoosona . etikka wolaitta wogaa qonccishshiyaa maayuwaa maayidosona. etappe guyye baggaara dere malai beettees. eti bantta kushiyan oiqqidobai aipe

aibikka bainna mela bootan caacuute kuttoti corati beettoosona eta qoodaikka hagaa keena giidi odanaassi danddayettenna qassi eta giddon beettiyaagee aibaa geetettii?

puulattidi keexettida keettan cora asati beettoosona. ha keettaikka katta keettaa woikko quma keettaa milatees. ha sohuwan mittaappe merettida oydotu qooday aappune?

kasuubba anbbaa kawo meete allaalletu xaafo keettaa konccissiyaagan gidduwan leemo keettay de'ees. ya baleemo keettaappe ya baggaarinne ha baggaara aybee de'ii?

maata meran goozettida daro doozati beettiyo sohoy beettees. ha woraappe hefintta baggaarakka beettiyai shaaray saluwan de'iyaagaa hagaappe gidduwan de'iya ooliyaabay aybe?

Assi sinttay erettibeenna. Ha izaaway ba gulbbatan qooriyan wottiyo puula miishshaa wottidi assi kushiyaassikka baggasay beettees. Ha qooriyan wottiyo puula miishshay aybaa geeteetti?

bayzo keettan uyyo ushshaa qommoti daroti beettoosona. eta giddoppe haattay meerindday beettees. gitikkonne dumma meraa oyqqida haattay aappunay de'ii

cora asati hokkidi godaa goynniiddi de'oosona etappe baggati cagan pootuwaa denttiiddi de'oosona ha hokkidaageetuppe kushiyaa denttibeennaagee aappune

kaamiya ogeenne asa ogee beettees. kaamiya ogiyan kaamee kanttiiddi de'enna asa ogiyan asai hemettiiddi de'ees. ha hefinttan beettiya asati yaabiyoonaayye haayyuuna?

xoqqa luxetta keettaappe anjjettida daro luxanchchati beettoosona. etikka maccaageetanne attumaageeta etikka bantta kushiyan dumma dumma bata oiqqidossona etappe attumaageetu qoodai aappunee?

Maata meray de'iyo puutee aybbikka baynna mela bootan beettees. Ha puutiyaappe miyyessaara shuchcha malaykka beettees. ha puutiyaa sunttay aybbaa geetettii?

Puulatti uttida keettan issi yelaga na'ay hemettiidinne issi yelaga na'iya eqqidaara qassikka tohuwa kuwaassiya xeelliya issi asi beettees.

kalttaa tuuteti shochcha mittati kobbeti beettoosona hageetussi meraykka issi mala ubbaikka issi mala mittaappe merettidoosona kalttaa mittatu qodai appune?

katta keettan cora naati citan citan shiiqidi woykko shaahettidi kattaa miiddi beettoosona. eta giddonkka bolla baggaara guutta amporee xomppiiddi de'ees. citan shaahettidagetu qooday aykkenee?

Meray arssa gidiyo huuphphee karetta gidioy i maayido kooteekka karetta garssaara maayidooge zo'o. I oyqqidobay aybe?

dembba sohuwan haattai goggiribiyaagee beettees haattaappe ya baggaaranne ha baggaara dumma dumma xoqqa deretikka beettoosona qassi ha deretuppenne dummatiyaagee aibe

Keettati maata meray de'iyo daro doozatun dooddeti urtidoosona. Qassi etappe ha baggarakka oge beettees.

luxanchchati nababo keettaa gelidi bantta koshshaa koshshaa koyiiddi woikko luxiiddi de'oosona. etappekka dumma meraa maayuwaa maayida naatu qooday aapun

dumma dumma kattaa qommoti beettoosona ha kattaa oyqqi uttida pillanchchati puulaydi giigissidi makkido issi shaatee beettees ha saatiyaa miyyankka beettiya izaawu oona geetettii

laappun attumaasati eqqidosona. eta giddonkka heezzati koppiyaa wotti uttidosona. zo'o maayuwaa maayida asaykka eta giddon de'ees. etappe sinttan de'iyaagee aybee?

Wolayttaaba qonccissiyaa misiliyaan daro asati deoosona. Hegetuppe duriyaagetti beettoosona. Attumattine maccattikka beettoosona. Ha xuufee woygiyaaba yooti?

xaace maayuwaa malatiyaagaa maayida izaaway hokkidi mitta giddon de'ees. ha izaawaappe ya baggaara eqqida asikka beettees. i yiqqidoobay aybee?

issi izaawai uttidaagee beettees. ha sinttaikka harssa a huupheekka karetta ikka ba kushiyan hoiqqu uttiis. appe guyyeera coraasati beettoosona. ameyiyan uttida maccaasaa qoodai aappune?

Maata meran oosettida puulattiya sohuwan qanttanne adussa mittati beettoosona. Mittatikka Miuzza malaykka beettes.

mela bootan corabati beettoosona hageetikka misimaaree qonccooray beexeenne asa tohoi beettees. hageetuppe beexiyaa qooday appunee?

toossa dere deretettaa kawo xaace xaapo keettaa qonccissiyaagiya misiliyan maata merainne adil''e merati de'oosana ha xaafuwaa meray ayba geetettii

bullaalida dembba sohoi beettees ha sohuwaappe hefintta baggaara keettaikka de'ees. mittatikka beettoosona. ha sohuwan aiba miishshai de'ii?

garssa baggaara issi mala maayuwaa maayida heezzu naati beettoosona. etappekka gidduwan beettiyai aiba ase?

Goshshanchchay ba gaden murutissido manguwa murutaappe maxees. Qassikka manguwappenne goshshanchchaape guyyeera muuzeekka beettes.

dembbaa lichchi giida sohuwan cora attoma asati beettoosona. ha asatikka aybbati uttidosona bantta huuphiyan boottabaa oottidosona ha asatu ammanoi aibaa geetettii?

samppaa bollan daro kattati beettoosona. hegeetikka oittaa bambbariyaanne bilandduwaa. ha kattaappe miyyiyaarakka maattai beettees aapun maattati beettiyoona?

wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayida issi yelaga na'ay goggiyaa haattaa uyidi beettoosona. ippe guyyeeranne sinttaara buurai de'ees. ha haattaa sunttay oona geetettii?

qumaa miyo woykko tukkiya uyyo keettan cora asati beettoosona etikka bootta oydiyan uttidosona etappe attomaageetu qooday aappune

kaamiyaappe sintta baggan issiizaawai beettees kaameekka eqqirosai denbba lichchi giida sohuwaana kaamiyaappe miyye baggaara aappun asati?

oliidi poo'enna guuttaa poojiya keettan dirssaikka de'ees ha dirssaappe sintta baggaara puutetikka beettoosona ha puutetu sunttay aybaageedea

ichchashantta kifiliyaa payyatettaanne bollaa minttettuwaa luxiyoo maxaafaa' giyaagaassi geloy beettees. ha kiitaa qonccissiya xuufeya meray aybaa milatii?

ogee beettees ogiyaa bollan daro bati de'oosona naa''u tohuwa bulliyaa kaametikka beettoosona asatikka de'oosona ha asatuppe miyye baggan de'iyaagee ha aybaa geetettii

coraa asati beettoosona. etikka maccaageeta eti bantta kushiyan xaafettidabaa oiqqidosona. corati biittaa kaashiyo miishshaa kude denttidosona. xaafettidabaa oiqqibeennaageeti aappune?

puulattidi keettay beettes. ha keettaykka cora meraa oyikkis. maata meraa, bunnaamma meranne bootta mera oyiqqis. ha keettay keexettanawu go'ettido aappun miishshe?

damooti woyde allaana bittaanne haattaa naago xaafo keettai naashshaanne tamman suppun maarotetta laitta oosuwaa poluwaanne naashaanne tamman maarotettaa laittaa oosuwaa halchchuwaa qonccissiyaagaa ha misiiliyan aappum bati beettiyoona?

naa''u haggaazanchchati beettoosona etappe issoy karetta kootiyaa maayiis issoy ba kushiyaa qumaayidi eqqiis ha karetta kootiyaa maayidaagaa melay aybaa milati

poolatti uttida keettan issi malaqottai de'iyo daro oydeti beettoosona etappe ha baggaarakka ciishsha woykko maata meray de7iyo mitta malatiyaageekka beettees ha ciishshati aapune

Kaamee bari ogiyaara kanttidi beettees. Ha kaamiyaappe miyiyaaranne guyyeera miittattinne keettay beettees. Ha kaame sunttay oonaa geeteetti?

luxanchchatussi kiitaa aattiya erissoy keettaa woykko bilokeetiyappe merettidaagan xishetti uttis. ha kiitay xaafettido biiriya meray ay male?

wolaitta wogaa qonccissiya maayuwaa maayida yelaga na7ees arssa merainne adussa huuphee de7ees. qassi ippe bollaari beettiyaagee aibee?

maata merai de7iyo suuppa doozati daroti beettoosona. eta giddonkka naa77u xoqqu giida mittati beettoosona. ha maata meraa maayida mittatu sunttai aibee?

Luxanchchatti heezzu yafarawu shahettidi wursetta woykko kuuyetta paaciyaa ekidi beettosona etagidonikka luxissiyaage kaalli xeelidi dees.

cora asati kayyottidi yeekkiiddi beettoosona eta giddonkka telxxi giidi macca naa''u asati beettoosona eta giddon daruwaa kayyottidi huuphiyaa oyqidi yeekkiyaageetu qooday haappuna

oduwaa aattiya izaawai ba kushiyan biiriyaa oiqquttiis. appe guyyeerakka cora asati beettoosona. ha asatu qoodai haappune?

heezzo asati beettoosona. etappe miyyaara maata meray de'iyo doozati beettoosona. guyye baggaarakka keettay beettees. gidduwan de'iyaagee maayido maayuwaa meray aybee

huuphiyan puulunttay caddi caddi de'iyo izaaway beettees. assikka sinttay guuttaa gastti ekkees. i maayidoy karetta kootiyaa qassi kara baataakka qachchi uttiis. hayzaawaa sunttai oona geetetti

cora ataakilttia aifeti beettoosona. etappe guyye baggaarakka cora eqqida mittati beettoosona ha mitta aifee aybaa geetettii?

galo miizaa marati beettoosona etappe sintta baggaara etassi kattaanne haattaa uyyo batikka giigi uttidosona ha miizatu qooday aappunaa gakki

denba lichi giida sohuwan darobati beettoosona hegeetuppekka keetta malatiyaabay adussa geesay de'iyo mittati beettoosona ha keetta malatu qooday aappun

wolaitta wogaa maayuwaa maayida cora attuma asati beettoosona. etappe baggai gonddaliyaa oiqqi uttiis. etappe baggatikka uttiyoosuwana uttidaageetu qodai appune?

polau go'ettiyo miishshati beetoosona ha miishshatussikka meraynne qottay dumma dumu ha miishshatu sunttay aybaa geetettii

naa'u yelaga naati beettoosona. etikka huulattidi lo''a maata merai de'iyo sohuwan uttidosona . etappe attumaageetu qoodyi haappuna?

hayttan doodettida woykko goozettida muuzeti beettoosona. ha muuzeekka daridi kunttiichchibeenna ha woozida woikko murttaa murtissida muuziyaa qoodaiy aapunee?

xekkaa naagidi keexettida keettaappe ha baggaara cora maccanaati beettoosona etikka bantta kushiyan kuwaa oiqqidosona eti bollaara maayidoogeekka garssaara maayidoogee hissi mala ha naatu qooday aappune?

laapun yelaga naati beetoosona. etikka maayidogee bola bagaagee betees. etappe guye bagaara diya macca naatu qooday aapunee?

wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayida attumanne maccaasati beettoosona eti de'iyoosaykka dembbaa lichchi giidaagaa ha sahuwan aybee deetti dide

issi yelaga na'iya beettausu akka eqqido sohoi dembba sohuwaa akka ba kushiyan oiqqa uttaasu ippe guyyeera darai woykko buurai beettees a hashiyan yeggidoogee aybaa qonccii?

dembba sohuwan daro makiinaa qommoti beettoosona eta gidduwankka daro asati beettoosona dumma dumma makiinati yaanne ha hemettiiddi deyaabaa malatoosona ha makiinati aibaa geetettiyoona

miizzati beettoosuwana etappe guyye baggaara goda malatiyaabaikka eqqu uttiis etassi sintta baggaara maataa miyoonne haattaa uyyoobaikka giigi uttiis. ha miizzatu qooday aappunee?

Maayuwaa sikkiyo keettan cora maccaageeti maayuwaa sikkiiddi de'oossona. Eti sikkiyo iqaykka bootta meray de'iyoogaa. Aappun macca naati maayuwaa sikkiyoona?

toophphiyaa qaaly i de'o' yaagidi ammaniya woossiyo keettaa heezantto yuusho loohissuwaa kon soonuwaa qonccissiya xaafoy ayba meran xaafettide?

Toosa toophphiyaa aisonne politikkai uttiyo soh wolaytta sodo hashshu saro yideta yaagiya xuufee beettees. Ha xuufee misiilian xaafetties. Ha xuufee xaafettido meray aybaa geetettii?

Miizzaa bayzziyo sohuwan cora miizzati beettoosona. Eta giddonikka asaykka beettees. Dumma dumma meray de'iyo miizzati de'oosona. Hagetu giddoppe karetta meraa oyqqidaageetu qoday aappunee?

keetta giddon issi izaawai beettees ikka utti uttiis qappe sinttan cagaa malatiyaa bati wooraqataninne ayfiyan wottiyo pula mishshay beettees hageetuppe aappun ayfiyan wottiyo pulaa mishshati de'iyon

Miishshata bayzziyo keettan dumma dumma miishsharo beettoosona. He keettappe sinttarakka naa"u eqqidanne naa"u uttida asati beettoosona

dembban wolaitta wogaa qonccissiyaa maayuwaa maayida cora asati beettoosona etikka maccaageetanne attumaageeta eta giddoppe maccaageetu qoodai aappuna gakki?

ogiyaa kessiya kaamiyaa biittaa goyaydda de'aosu ha kaameeppe guyye baggaara daro doozatikka beettoosona. ha kaamee sunttai aybaa geetettii?

xaaxi waaxin laappun asati beettoosuwana etikka maccaageetanne attumaageeta etappe sinttaara afirkkaa karttai beettees eta giddon eqqidaageetu qoodai haappune

issi keettaa karen corobati beettoosona. hegeetu giddoppe asai oidee beettees. ha oydiyan asi uttibeennaageeti aappunee?

karetta gididi guutta som77uwar ggasttiya aawai kootiyaa bollaara shamiziyaa garssaara maayidi beetti appe guyyeerakka beettiyaagee aibee

dembbaa lichchi giidaagan cora asati beettoosona etikka maccaageetanne attumaageeta etappe guyye baggaara keettaynne mittai de'ees attumaageetu qooday haappuna

orttodookisi ammanuwaa kaalliya maccatinne attumaageeti beettoosona eta giddoppe heqqidaageetikka uttidaageeti beettoosona uttidaageeti aappune

Wolaytta ishatamu kawuwaa biitta' yaagiya xaafuwaa miyyan usuppun halakati eqqidoosuwana eti maayidoy bollaara boottaanne garssaara karetta surii etaappe maccaagatu qooday aappune?

darobati beettoosona hegeetuppekka amaridaageeti keeshiyaa mittaanne mattaa kootta malatiyaabay beettees aappun keesheti de'iyoona

adussan keexettida keettai beettees. i tiyettido meraikka salo mara mera appe ha baggaara issi aayya beettawusu. ha keettaassi aappum penggeti de7iyona?

orttodookise ammanuwaa kaalliya coraasati beettoosona etappe guyye baggaara xoqqi giidi keexettida keettainne kaamee beettees ha kaamiyaa bollan de'iya naatu qooday aappunee?

issi mala qottay de'iyo xale malatiyaabati beettiyoo suhwana etikka bollanne garssan de'oosana eta qottay dummatees. ha bootta meray oyqqita qottai de'iyo beeti aappune?

Qoodan cora asai ogiyaara dumma dumma maayuwaa maayida asai beettees wolettaugaa konccissiyaa maayuwaa maayida asatikka giddon doosona etappe ya baggaanne ha baggan beettiyai aybe?

Maata meraa maayida pooqiyaappe sinttaara naa"u asati eqqidosona. Etappe issoy wolaytta dichchaa qonccissiya maayuwa maayis.

oiddo gidiyaa asati beettoosona etikka bantta kushiyan dumma dumma miishshata oiqoottiroosona zambbeelee biratabaykka de'ees ha etappe giddon de'iya birata sunttay aybe

wolaytta wogaa qonccissiyaa maayuwaa maayida issi macca na'iya kaamiya ogiyan uttaasu huuhpheekka ha dussa ippe hefinttan eqqida asatu qooday aappune

ba kiitaa aattiya issi izaawai beettees. a sinttaikka gasttidabaa malatees a huupheekka qolettiis. i uttido oidee ayibaa geeteti?

maata meray de'iyo puuteti beettoosona ha puutetussikka cora hayttay de'ees ha puutetu sunttay aybaa woykko oona geetettii

orttodokise woosa keettaa kaalettiya ammanwo gadaawati beettoosona bantta kushiyankka dumma dummabata oyqqu uttidosona etappe amaridaageeti dumma maayuwaa maayidosona dumma maayuwaa maayidaageetu goday appunee?

bollaara issi mala maayuwaa maayida daro asati beettoosona qassi eti maayido maawei garssaageekka issi mala ha asatu qoodai xaaxi waaxin aappunee?

Cora maawoti bolla baggan gidduwan garssan beettoosona. Eta giddonkka bullukkoi de'ees. ha bullukkotu qooday xaaxe waatin aappune?

bolla baggaara issi mala maayuwaa maayida qoodan cora asati beettoosona. eta giddonkka attumaanne macca asati de7oosona. shin eta giddon dumma maayuwaa maayidaagee aapuni?

wolaytta wogaa maayuwa maayida oyddu naatuppe naa'u maccaageeti duriidi beetoosona.

Wogaa maayuwaa maayida naa'uu asati beettoosona. Etappe guyye baggaara issi maxa naa'iya beettawusu. Eta giddoppe attumaagaa gidiyaagee aappune?

bullachcha keetta malatiyaage beettees ha keettankka dumma dumma merai de'iyo oidetinne dumma dumma miishshati beettoosona ha oidetuppe bootta meraanne zo'o meraa oiqqidaageti aappuni

cora gastta asati luxetta keettan beettoosona etappe attumaageetikka maccaageetikka beettoosona eta giddon kushiyaa denttidaagee aapune

xoqqa sohuwaara goggiyaa haattay beettees. ha haattaassikka heezzunne oyddaappe bollatiya xekkati de'oosona ya baggaarakka ha baggaara maata meray de'ees. ha haattaa meray ay malay?

Cora asati shooqan eqqidosona. Ha asatuppe ya baggaara buuray woykko daray beettees. Ha asatu giddon paranjja malatiyage etu qooday appunne?

mela ogee beettees ha mela ogiyankka zin77ida mittati beettoosona qorqqoruwan diretti uttida dirssatikka guyyeera beettoosona ha zin77ida mittatu qoodai aafun

Issi yelaga na'aay de'ees. Ha yelaga na'aay telxxi giidi beettees. Appe guyyeera sinttay beettenna cora asati de'oosona. Haasatuppekka guyyeera mittay beettees. Ha yelaga na'aay oyqqidobay ay baa geetii?

daro ataakilttiya ayfeti beettoosona ha ataakilttiya ayfetuppe guyye baggaara eta murttissiya mittati beettoosona ha ataakilttee ayfe aybaa geetettii

darobati beettoosona heetuppekka huulawu go'ettiyobati issi paydoynne oydeti beettoosona aappun oydeti beettiyoona

daro asati beettoosona etikka maccaageetanne attumaageeta baggati bantta kushiyan xaafo malabaa oyqqidosona eta giddoppe maccaageetu qooday appunee?

maxaafaa doometta sinttan darobati beettoosona. etappekka bolan bootta qophiyaa garssan salomera maayuwaa maayidaageeti beettoosona. eti oone?

ichchashantta kifiliyaa hisaabiyaa luuxiyo luxanchchatu maxaafai beettees. ha maxaafaa bollan geluwaa sinttan daro misiletikka beettoosona. ha misileti qaafettido xaafuwaa meray aybee?

aakkidi keexettida keettaa giddon cora asati beettoosona eta giddon maccaageetinne attumaageeti de7oosona eti maayido maayuwaa meraikka dumma dumma gidikkonne maata meraa maayidaageetu qoodai aappunii

goshshanchchai aaho biittaa goyiddi beettees. goshshanchcha miyyankka keeshiyan donoy de.ees. goshshanchchay aappon waaxa booratun biittaa goiddi de'ii

kuuteta murttissiyo bootan cora asati beettoosona etappe baggati kuuteta tookkidinne kalttaa bakshuyan oiqqida asai beettees. eta giddoppe attuma asatu qoodai aafune?

yalaga naati ogiyaara yaa kanttiyaageekka de'ees haa simmiyaageekka de'ees etappe ha baggaara ya baggaara a duqqidi keexettida keettai de'ees ha naatu qooday aappuni

shoobbaa malatiyaasan daro batiddi oosuwana hageetuppe amaridaageeti oydiyaa asaanne zin"ida mittata hageetuppe asa qooday aappunee?

miyo mittaa aifeti beettoosona. ha mittaa aifetussikka haittai maata mera i oiqqido murutai zo7o merai de7iyoogaanne maata merai de7iyoogaa ha mittaa sunttai aibaageeteeti?

bolaaliyaa bayzziyo keettan daro bolaaleti beettoosona etassi qottay issi mala gidikkonne meray dumma dumma xaappun bolaaleti beettiyoona

puulaa xomppiyan goozettida keettati beettoosona. etappe sintta baggaara naa77u asatikka beettoosona. qassi naa77u tohuwan buliliyaa kaametikka beettoosona. ha kaametu poodai aappune?

miishshata baizziyo keettan daro miishshati beettoosona quuphullee uyyo ushshatikka de'oosona hageetu giddoppe aappum puuphulleti beettiyon?

xoqqu giida sohoi beettees. ha sohuwankka asi eqqi uttiis. ha sohoy baggay woddi uttiis eqqidaaga asaa qooday aappunee?